Baanjira ni ka woodurop ʒɛya woodurop maa zuɣusaa binyahari tam mi ka binyahari maa fulaawa nima ni tishu nima tia gba lahi tam dikpuni shɛli baanjira maa ni bɛ maa ni silmiin kuraaba ka laati nim nyonnyo baanjira maa ni

soja chɛna ka gbabi mariƒɔ ka pɛli zibili ʒiɛ ka pɛri namda sabila ka pɛri o nyɛŋa ka gbabi mariƒɔ nima ka zatu za be tuuni ka tihi bɛ zamaatu maa nyɛŋa

Paɣaba ni doo n ʒɛya doo maa zaŋla yɛ duɣurigu n kpa o noli yɛ duɣurigu maa nyɛla zaɣ nuɣso ka paɣa maa zaŋ tani n gobi tani maa gba nyɛla zaɣ nuɣso ka yɛ daliya sabinli

Kom n doya ka ŋarim dibaayi bɛ dinni ŋarim gaŋ puuni niraba ata n biɛni ni piɛɣu niraba ata maa puuni so yɛla daliya ʒiɛ ka dinbala maa mii ka niraba ayi bɛ dinni ni piɛɣu ka tihi bɛ nimaani tihi maa vari nyɛla zaɣ vakaɣala